kiraro fotsy mbakiraro mavokely zipo manga hakanjo ambony mavokely ary mpoketra maroloko izay indray ny fitafy lamaody aseho antsika amin'ity sary ity

Mety hoe goavy, mety hoe voasary makirana. Akaiky loatra manko ny toerana izay nakana ny sary ka tsy dia mazava amiko tsara ilay voankazo manoloana antsika. Ny hany mba azoko tantaraina kosa dia voankazo manana endrika boribory somary madinika, maitso tanteraka ny ivelany ary tsy hita izay ao anatlny. Ny raviny kosa dia mamelana maitso ihany koa ary misy tsipitsipika eo ampovoany.

Voamaina toy ny: voanjo, kabaro, tsaramaso, voanjobory, mahabibo ary nofonosona tsara mba ho fitahirizana azy ao anatin'ny fotoana maharitra; amidy ho antsika mpanjifa etỳ amin'ny tsenabe.

Penina misy loko maro isankarazany : mavo, maitso, fotsy, manga, ary mavokely ; mipetraka ao anatin'ny tranony eo ambony latabatra. Stylo izay amidy angamba izy ireto, ary dia mahafinaritra kely erỳ ny endriny, amin'ireto loko maro isankarazany ireto.

Itony angamba no fiara raitra indrindra hita eto amin'ny faritanin'ny Antaninarivo satria dia miloko fotsy mangatsakatsaka ary fiara fitazanana azy avy etỳ alavitra dia mpanao ireny fiazakazahana ara-piarakodia ireny.

Zaro amin'ny lalana tokony hizorany ny ankizy ary rehefa lehibe izy dia tsy hivaona amin'izany. Izay no fananarana feno fahendrena hitantsika tao anaty boky iray izay tsy zoviana amintsika intsony dia tsy inona izany fa ny Baiboly. Ankehitriny dia misy ireto boky natao ho an'ny ankizy sy ny zaza mba ahafahana mampifandray azy ireo sahady amin'ny fitiavana ny famakiana boky.

Ato amin'ny toeram-piasan' Andriamatoa Ranjatoson Tafita isika anio, izy dia isan'irony mpanamboatra ny entana simba sy izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra irony. Manoloana antsika eto oatra dia fitaovana izay miasa ao anatin'ny fiara, izay mandefa ny haino aman-jery izay henoina ao anatin'ny fiara.

Maitso avokoa ny manodidina ankoatra ny volo mainty sy ny tava miloko zarazara, izay no ramatoa manoloanan-tsika eto izay ramatoa mahahenika ny dimampolo taona latsaka, ramatoa maontina, mianjaika, tsara bika ary manao fitafy mendrika.

Boky anankiroa izay nalaina sary mifampipetaka, napetraka eo ambonin'ny na latabatra na fandriana. Miloko mainty avokoa moa ny fonosan'ireto boky ireto ary misy soratra amin'ny teny frantsay.

Resaka lamaody sy fitafy fentina mianjaika na io fitafy entina mandeha mihazakazaka rehefa iny mba tsy miasa eny isika raha toa ka andro tsy fiasana ny andro izay diavintsika. Fitaovana isan'ny mahafinaritra tokoa satria dia amin'ny lokony maro isan-karazany sy ny habeny amin'izay tiantsika avy ireto.

Vehivavy malagasy iray tsy mampiseho tarehy fa ny sofiny sy ny volony ao amin'ny tapany ankavanana sy aoriana ihany no hita tsika eto amin'ny sary. Volo izay miloko mainty ranoray, avy nosasana sy nohosorana menaka, angamba efa eo am-pikarakarana azy izy izany.

Raha toa ianao ka isan'ilay olona tia mikarakara vatana, tarehy, hoditra fa indrindra indrindra ny volo dia aza misalasala mampiasa an'itony vokatra natoraly izay natao indrindra hanantsarana ny kalitaon'ny volonao.

Zazavavy kely mananika ny folo hatramin'ny roa ambin'ny folo taona. Zazavavy kely Malagasy, mitsikitsiky endrika, faly dia faly satria mahita ny mpampianatra izay mahay manazava ny lesona tokoa ary vonona ny hanome ny tsara indrindra avy aminy ho an'ireto ho avin'ny taranaka fara mandimby ireto.

Fitaovana entina hanamafisana feo mazana hampiasaina rehefa hamonjy lanonana na hikarakara lanonana, miloko mainty amin'ny habeany samy hafa ny manoloana antsika, ary itony dia fitaovana raitra.

Endrikana trano gasy tsy hita na aiza na aiza ankoatry ny eto Madagasikara. Ahitana arofanina vita avy amin'ny hazo sy tohatra vita avy amin'ny hazo ihany koa. Ny rindrina dia vita avy amin'ny biriky tanimanga ary miloko fotsy na mavo. Matetika ny trano toy izao dia fanaovana lanonana sy fiaraha-misakafo eo anivon'ny fianakaviana.

Voasarimakirana natao ho fanaovana ranom-boankazo mamy fisotro na koa entina hiarovana amin'ny aretina madinidinika satria ny voasarimakirana dia mitondra ireo otrikaina ilain'ny vatana mba hiaro azy amin'ny fisian'ny valanaretina maro samihafa

Rehefa miasa i Dada dia miasa amin'ny fony tokoa satria fantany fa miandry azy any an-tokatrano ny vady aman-janany ; izay manantena ny fidiram-bola indray avy amin'ny asa izay notanterahany ny andro anio. Miasa amin'ny alalany toy ny fanamboarana biriky vita avy amin'ny simenitra itony moa i Dada amin'ity sary ity.

Ho antsika izay tsy mahalala, itony no antsoina hoe Mokotra. Tsy fantatro moa ny anarany amin'ny teny vahiny (...). Mokotra izay voankazo vokatra eto Madagasikara irery ihany raha ny fahalalako azy ; mety ihany koa nefa hafarana avy any ivelany. Mokotra dia voankazo manana tsiro mamy nefa ihany koa marikivy ihany , manana voany miloko mavomavo , ary odiny miloko mavomavo ihany koa. Matsiro raha ohatra ka mahay minana azy.

Ety Analakely, manodidina ny tsena fivarotana hani-masaka. Misy fiara miloko mangamanga, olona mandeha tongotra eny an'arabe ary indrindra indrindra takela-by izay ahitana afisy manao dokam-barotra ho ana zavatra fihinana ho an'ny ankizy.

Ireto angamba no olona miasa eo amin'ny sehatry ny famokarana sira fihinana eny amin'ny sakafo. Fotsy tanteraka ny manodidina satria dia ny lokon'ny sira tokoa izany fotsy izany. Ny olona miasa kosa dia lehilahy anankiroa ary vehivavy anankiray.

Ety amin'ny seranam-piaramanidina misy olona vitsivitsy maromaro miandry ny fotoana izay higadonany fiaramanidina. Olona iray, lehilahy lehibe somary ngeza, maka sary manao solomaso mainty, akanjo lavatanana sy pataloha miloko manga ary manao kiraro miloko mainty ihany koa.

Itony ilay saribakoly lehibe miendrika vehivavy. Mazàna atsangana manoloana ny varavaran'ny mangazay mivarotra entana maro isa-karazany momban' ny lamaody sy ny taovolo. Ny manoloana antsika eto izao dia momban' ny taovolo indrindra satria mirandrana amin'ny endrika hafakely sy manintona ny maso avy hatrany ilay saribakoly lehibe.

Toy izao no zavatra hitako rehefa mba mandeha mivoaboaka any ivelany aho ka miditra ireny tsena lehibe ireny. Hitanao eo amin'ny sary fa misy ny soratra mikasika ny vidin'entana avokoa eo ambanin'ny entana tsirairay.

Toy izao ny zavatra hitantsika raha toa ka manandrana manokatra ny atidohan'ireny fiara fitateran'olona ireny isika, na io fiara kodiaran-droa, na io fiara kodiaran-telo, sy kodiaran'efatra, etsetra etsetra. Ahitana karazan-javatra maro mifampiankina, mifampitaingitaingina. Ny fiaraha-miasan'ireo zavatra maro samihafa ireo no mampandeha am-pilaminana ny fiara izay hoentintsika eny amin'ny arabe.

Vehivavy anankiroa : ny iray zarazara hoditra, ngezangeza vatana, manana lokom-bolo mena ary mirandrana any amin'ny toerana fikarakarana taovolo izay andoavam-bola angamba izy izany.

Fatana mazàna mandeha amin'ny alalany herinaratra no manoloana antsika eto, na iany koa mandeha amin'ny alalan' ny entona fandrehitra. Fotsy ranoray ny lokon'ny fatana ary manana fomba fiasa maro isan-karazany izy ity. Azontsika atao tsara ny mampiasa azy raha toa ka ahandro sakafo ao an-trano na iany koa anao irony mofomamy irony satria dia manana ny fomba fiasa atao hoe « lafaoro » iany koa izy ity.

Tsakitsaky ao anaty fonosana, izay no zavatra miandry antsika raha toa ka miditra amin'ireto tsena lehibe ireto isika satria dia ahitana karazany avy lehibe, kely, fotsy mainty, mavo, manga, mena sy ny maro samihafa.

Efitra vita amin'ny hazo ary voaharo amin'ny fitaratra no manoloana antsika, mivarotra volafotsy natao vangovango amin'ny ankapobeany, mety misy ihany koa anefa izao ny manao firavaka, rojo sy kavina amin'ireo.

Bibikely manidina : miloko mavo ny vodiny, be maso miloko mainty, manana helatra moa mazava ho azy satria araka ny efa nolazaina dia bibikely manidina. Raha ny fahafantarako azy dia fanenitra ity biby ity ary manaikitra maharary rehefa voakaikiny.

Ireto no mofomamy. Mofo mamy vita avy amin'ny varimbazaha, izay ny vazaha no nampiditra azy teto Madagasikara satria tsy vokatra natoraly avy eto amintsika izany varimbazaha izany ; haintsika kosa anefa izany hoe isika Malagasy ny manao azy itony satria dia naka ireo traikefa sy fomba fanaovana azy avy amin'ireo mpampianatra avy any ivelany isika ka afaka mivarotra izany sy manao izany eto an-toerana ihany.

Sary famantarana ho an' ny orinasa na olon-tokana misehatra eo amin'ny fampirantiana talenta hosodoko sy ny fanaovana sary amin'ny ankapobeny. Misy sarin-tanana miloko mainty, mitazona penina miloko mainty, manao tsipika. Ary ahitana soratra misoratra hoe : Varatava miloko volontany ; ahitana faribolana ihany koa miloko volontany.

Zavakanto vita avy amin'ny hazo hahitana endriny isankarazany toy ny fiara be, hazo baobaba, fitaovana entina miasa tany ary fitaovana entina miady indrindra indrindra hahitana vilany, kapoaka sy ny maro isankarazany maro loko ahitana mavo, mena, maintso volomparasy...

Mena, mavo ary maitso ; ary misy sary izay tsy fantatra mazava fa toa mifangaroaro eo ampovoany. Izay no famantarana ny sainam-pirenena an'izareo Afrikana tsy fantatro hoe : iza marina moa ity firenena ity ?

Ety Analakely no misy antsika amin'ny ankavian'ny sary dia ahitana ireo trano lehibe mitovy endrika, be dia be mitandahatra manodidina ny tanàna, eo ampovoany kosa dia ahitana ireo mpandeha isankarazany, ao izay mandeha tokana, ao izay mandeha miaraka, ao ny mpivarotra voasary makirana ao anaty harona, ny ambiny kosa dia fiara no mameno ny sary.

Sary nalaina avy ety ambony rihana mitazana ny eo ambany rihana, izay ahitana varavarana ao anaty trano misokatra ary ahitana vehivavy anankiroa : ny anankiray efa lasa aloha mivoaka ny trano, ny anankiray kosa mbola aty aoriana izay mitondra harona hapetraka eo amin'ny soroka ankavia.

Tovovavy mahafatifaty maintimainty fihodirana, nalaina sary avy aty amin'ny sisiny ankavia. Manao fihetsika zary toy ny mijery amin'ny tany miondrika ary tsara randrana, ary koa manana haingom-bolo fotsifotsy sy manao kavina fotsifotsy ihany koa; ary ny molony dia nasiana lokomena miloko mavokely.

Asa tanana zato isan-jato Malagasy, solaitra vita amin'ny hazo nasiana hosodoko sarina mpandihy sy mpanao hira gasy ; ireto moa dia vitan'i Andriamatoa izay tsy fantatra anarana fa dia amidy amin'ny vidiny sahaza ny vokatra.

Ny herim-batana sy ny vovok'aina no atambatra hahatongavana any amin'ny toerana rehetra izay tiana aleha ; izay no mampiavaka itony fitaovam-pitaterana izay efa ela nisiana teto ambonin'ny tany itony.

Olona fanta-daza raha eo amin'ny sehatry ny tontolo politika eto Madagasikara no resahana, indrindra ho an'ireo lehilahy sy vehivavy liana amin'izany tontolo izany, teraka tao alohan'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo teto Madagasikara. Ho antsika izay teraka taty aoriana kosa dia mazava ho azy fa tsy mahafantatra an'ity olona ity isika anisan' izany moa ny tenako.

Peratra volafotsy na volamena tazomina amin'ny tanana ankavia, mafinaritra ny endriny satria dia voakaly sy voarindra avokoa ny pitsopitsony rehetra amin'ny sary. Peratra izay natao angamba ho fangataham-bady na fanaovana fisehoana amin'ny Ray aman-drenin-drazazavavy.

Manasy, voatango, voasary mandarinina, zavoka, manga paoma izay avokoa no zavatra amidin' ireto mpivarotra ety amin'ny tsena madinika ireto.

Vehivavy iray nalaina sary, mampiseho ny volony izay miorongorona, fohifohy volo, miloko mainty ary avy namboarina na avy nosasaina angamba raha ny fijeriko azy.

Betsaka ny fomba natao hikarakarana ny taovolo sy ny fomba firafiny eo amin'ny lohantsika tsirairay. Ho antsika vehivavy, toy izao ny endrika azo atao raha ohatra ka mieritreritra ny hitovy amin'irony mpanakanto malaza any ivelany irony isika.

Etỳ amin'ny toeram-pivarotana irony simenitra sy ny fitaovana isan-karazany amin'ny fanamboarana trano irony isika anio. Eto antsika manoloana antsika dia ahitana irony antsoina hoe : "fer rond" mirefy somary lavalava ihany ary miloko mainty, mitangorona manoloana antsika eto miandry mpividy.

Fiarakely natao kilalaon'ankizy na koa aingon-trano ao an-trano, vita avy amin'ny kapoaka . Miloko maro isankarazany fa ny ankabetsahany dia : mena sy manga ary maintso . Raha ny endriky ny fiara dia mazàna irony fiara izay efa tsy hita mandeha eny amin'ny arabe ireny intsony .

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra miloko fotsy : ahitana bokotra anankitelo avy ary miendrika ho toy ny vata fampangatsihana nefa raha ny fahitana azy dia toa zavatra natao indrindra hikarakarana momban'ny marary ; izany hoe hita any amin'ny toeram-pitsaboana.

Manaraka gazety ''Inona no vaovao'' izay mahara-baovao tia tanindrazana. Gazety nivoaka anio Alatsinainy fahadimy ambin'ny folo jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo laharana faha telompolo sy dimanjato sy efatra arivo amin'ny vidiny dimanjato ariary, ao amin'ny pejy fahavalo kamiô nitondra olona efatra amby roapolo nivadika iraika ambin'ny folo ny maty, fito naratra mafy, fitantanana ny ''CIAD'' tsy lany ireo depiote nampanjavona izany tetibola izany.